Oombaka nuumbakona mbono unene hawukala momagumbo gomiti wapungulwa . iikwamawawa ha yituka yafa ashike oondjuhwa, uudhila nosho tuu.

Okamenye, okamenye oko oshinamwenyo shimwe moNamibia sha pumbwa noonkondo, ohashi a dhika ashike pomahala guutalelwa po ngaashi Etosha nomahala omakwawo. Shino oshinamwenyo shina ondapo, oshi dhigu nookuli okushi mona popepi, otoshi monene ashike kokule oshoka itashi ku te ge nande nande.

Okumuna oohi Oohi odho oshinima sha simana unene. Ohatu dhi li twe dhi ninga osheelelwa, tu lye, opo tu mone iipalutha. Oshiwanawa unene okumuna oohi, oshoka oto vulu okudhi landitha oku imonena iiyemo.

Oombuto Moshiwambo otu na mo oombuto dha yooloka omaludhi nomaludhi ndhono hatu dhi longitha okukuna uuna omvula tayi loko. Otu na mo ngaashi iilya, omakunde, omapungu, oontanga, omanuwa niilyaalyaaka.

Embakumbaku olyo oshilongitho shono hashi longithwa okupulula omapya unene pethimbo lyoondima. Ohali pulula omapya, aantu taya kunu iilya yawo nomakunde gawo nosho tuu, opo ya vule oku imonena iipalutha.

Aantu ohaya longitha omikalo dhayooloka okukwata oohi. Aantu yamwe oohaya kwata oohi taya longitha onete ndjono tatula momeya ye teke endamo manga eye eyihikemo eta adhamo oohi, oontangu nenge iinima ayihe.